Aneno lutino ma tye ka cweyo uci icinggi aneno lutino kwan ma gitye gubedo abeda.

Aneno yeya matye idye nam adita tye i yeya dano tye ka mako rec ki obwo rec

Aneno otwongo lacene ma kibito kiketo maleng aneno lacene tye ki keto piny ma kibito pote.

Aneno pete kic moo kic aneno moo kic ma yelo aneno pete madit mayelo aneno waya.

Aneno cel atura ma yelo kic ti ka cam i iye atura man bote tye ma gurin

Aneno ot mutii aneno ldogola kiyabo abolo fenis aneno ot otyer

Aneno laco ma tye ka cato pot dek idye cuk aneno dako obino ka wilo pot dek bot laco idye cuk.

Aneno jami cel tekwaro pa luditte macon aneno kono gweno aneno aula.

Aneno atudu nam tye idye nam tye ka camo rec idoge aneno lum ma tye ka dongo idye pii aneno atudu tye ka kwang idye pii.

Aneno gunya ma tye i bunga obedo abeda kun otene omako gin acama macalo mucungwa i cinge.

Aneno kic mapol tye ka mol ki i bong aneno kic mukene mol ki ite bong aneno mapol gitye ka lak.

Aneno dyel ma kalane orube matar ki macol kitweyo tye ka camo lum kitweyo ki tol mabor aneno lum.

Aneno kic ma opye ikom atura ma alum alum kic kono ngeye tye kala atong kome tye kiyece aneno col piny ingete

Aneno dako mucing kitye ka boyo tyene aneno co aryo gitye ka boyo tyen dako man aneno omako tyen dako.

Aneno yeya ma tye i dye pii kulu aneno laco mo obedo i wi yeya aneno latin ma tidi i yeya aneno laco ma tye ka dwoyonene-ni tye i nge ye.

Aneno opego lum ma lake owot woko tye ka cam camo lum ocung inget lum.

Aneno ot madit ot lum aneno dirica me ot, aneo kom kijengo i dirica wang ot.

Aneno meli madit tye kangwec i nam madit aneno mac matar aneno bandera.